Ao amin'ny toerana ambanivohitra ahitana tany malalaka sy hazo be no sady feno ahitra sy voninkazo ary mety hisy tany fambolena sy zaridaina. Misy an'arivony amin'ny tany miavaka miaraka amin'ny lalan-kely ahafahana mandeha amin'ny fiara na an-tongotra. Ny rivotra dia madio sy mangingina ary matetika ahitana omby, ondry na biby fiompy hafa. Ny trano dia mety ho kely sy mendrika, misy tafo vy na hazo. Ny toerana dia manampy amin'ny fahatoniana sy ny fifandraisana amin'ny natiora.

Tokontany lehibe anankiray dia feno vovoka ary misy zava-maniry maitso maniry eo aminy, eo akaikiny kosa dia ahita siny pilastika mavo ary barika misy simenitra.

Ny saka dia biby fiompy malefaka, manan-tsaina, manana volo. Izy ireo dia tena tia olombelona ary tena tia miara-miaina miaraka amin'ny olona. Ary satriny ary tsy ho irery mihitsy fa tsy maintsy miaraka foana.

Vehivavy anakiroa no mijoro maka sary eto. Ny anakiray manao ambony ambany miloko mitovy manga ary misy tsipika fotsy fotsy. Ny anakiray kosa manao ambony ambany mena mena ary misy tsipitsipika fotsy kely hita eo aminy.

Tohatohatra amin'ny endriny hafa, satria dia manaraka teknôlojia. Ka dia tsy mila mampiasa tongotra intsony rehefa mandeha amin'izy ity fa mitsangana fotsiny dia mandeha hoazy izy miakatra tonga any ambony.

Haingon-trano amin'ny endriny hafakely ahitana karazany ohatran'ny kanety, ngeza amin'ny loko isan-karazany : misy ny loko volomparasy, ny manga, ny tsy misy loko, ny mainty, mavokely, volomparasy, volondavenona, mavo, fotsy izay tena hita fa karazany tokoa.

Ny toerana misy zavakanto dia anisan'ny tena toerana be mpitsidika indrindra. Eto dia ahitana sary manan-danja, manan-tantara teto amin'ny firenena ary misy vehivavy anankiray kosa mijoro eo aloha, manao akanjo mainty ary ahitana sarim-boninkazo amin'ny loko maro isan-karazany ; lava volo tokoa izy.

Eny amin'ny arabe dia ahitana fiara sy kodiaran-droa mifamezivezy ; fa eto kosa dia hita fa ity fiara mainty ity dia andeha haka solika eto amin'ito toerana fakana solika ity.

Biby kely manana loko maitso mamirapiratra izy dia manana elatra roa somary mangarahara miaraka amin'ny tendrony lavalava roa eny amin'ny lohany ny vatany dia feno volo madinika mahatonga mifintina ohatran'ny vatandrakitra ny lohany kosa somary mainty manana tongony lava sy manify izy

Misy trano iray vita amin'ny vato ary mifefy vato ihany koa, dia feno zavamaniry eo amin'ny tokotaniny sy ivelan'ny tokotaniny. Misy raozy sy bozaka maitso manodidina azy.

ny angivy dia le

Ny trondro dia biby miaina anaty rano, na ranomamy io na ranomasina. Izy koa anefa dia azo atao sakafo soamantsara, azo atao laoka. Mitondra hery, ary mitondra mba ahafahan'ny olona matsilo saina tsara amin'ny fihinana azy.

Toerana anankiray izay ahitana ny karazana akanjo sy kiraro amin'ny isan-tsokajiny hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fivarotana anankiray izay eo amin'ny avo lenta, fiarahamonina avo.

Ny boky ho an'ny ankizy dia manana tantara tsotra sy sary miloko izay manintona ny saina. Izy ireo dia mifantoka amin'ny lohahevitra toy fitiavana na lesona, fiainana ary mampiasa teny mora azo. Mety misy asa kely na fanontaniana ho an'ny ankizy hanampy amin'ny fianaranana sy fandraisana anjara.

Vorona miloko manga sy fotsy ary ny vavany kosa dia miloko manga kely. Ny tongony dia miloko mainty mipetraka eo amina hazo ary tena mitodika tsara mankatỳ izy. Eo amin'ny ilany dia misy mainty ary misy zavamaniry maitso manodidina azy.

Ahitana fako mihangona misy ny baoritra, misy ny mavo"plastique",ahitana gony, ahitana loto karzany. Etsy amin'ny ilany kosa ahitana fiara fotsy misy olona mpandeha miloloa harona, miloloa entana, mpivarotra ahitana fiara kodiran-droa ihany koa.

Mampiseho milona indostrialy mety ho fitaovana iray ampiasaina amin'ny fanodinana na famokarana vokatra. Ity milona ity manana loko fotsy sy mainty sy manga eo amin'ny faritra sasany ary hita fa misy motera na ampahany mekanika ao anatiny. Ity karazana fitaovana ity dia azo ampiasaina amin ny fikarakarana akora amin ny fanjifana lehibe toy ny : fanadiovana voa na famokarana vokatra hafa.

Arabe amin'ny andro efa ariva ariva mbola tsy tena maizina tsara. Ahitana karazana fiara amin'ny endriny isankarazany, amin'ny lokony isankarazany. Misy trano karazany kosa ao aoriana, misy ny efa miloko, misy mbola miloko biriky, misy ny trano ntaolo.

Biby anankiray izay tsy misy eto Madagasikara, ny lokony moa dia mainty sy fotsy ary tena mamoaka fofona maimbo be ary tena mampitsaoka ny olona sy ny karazam-biby hafa mihitsy ary izy ity.

Ranon-javatra na ranoka ampiasaina amin'ny fanasana volo, izy io dia mampanadio ny volo amin'ny loto, vovoka sy menaka, rehefa ampiasaina dia hatsoboka amin'ny rano aloha ny volo ka ahosotra amin'ny volo tsara ilay izy ary tonga ny fofo-manitra izay manampy hanadio sy hamela ny volo, rehefa mivoaka tsara dia sasana indray amin'ny rano, volo madio sy malefaka rehefa maina.